Omwami ono atu ali mu kufuuyira ekirime ekika ekimu a aweese ebbomba ey'ekipimo ekigere n'abeera ng'atambula mu nnimiro ye ali mu kufuuyira ekirime kye kino naye ky'afuuyira oba ddagala lya kika ki kya njawulo naye nga omulimu gwa kufuuyira ng'ate ali ku mbeera nti ali kkayiringito aserengeta.

Omulimu ogugenda mu maaso mu kifaananyi kino gwa kupanga ttanuulu. Bbulooka zaakubiddwa ne zikala. Bano abaami bali mu zikuŋŋaanya, omu aziyiwa mu wiirubalo okubeera nga ne ttanuulu epangiddwa naye tennaggwa, bagikumemu omuliro.

Kino kibuga kiri mu mbiriizi w'ensozi naye nga kitunudde okuba nga n'era mu maasokokko waliwo awali amazzi okusinziira ku maato agali mu musenyu ku lukalu luno. Nga n'era omulimu gwabwe gwandiba nga bakola gwa kuvuba na kusaabaza bantu ku mazzi. Mu mbeera eno yona ekitundu kyandiba nga kirinako embeera ey'eddungu.

Ekifaananyi kiraga ekika ky'ekinyonyi, kiri mu nnyanja, kikutte ekyennyanja. Kibikudde omumwa kigenda kubeera ndowooza kikimira, okubeera nga kinoonyezza ekyokulya mu mbeera zonna, obudde bwa misana neera ssaawa za kulya.

Ekifaananyi kiraga ekika ky'amazike asatu, ng'ekisembyeyo kiweese ndowooza omwana ku mugongo; bwe gasala ekkubo bwe geeyongerayo mu kitundu eky'ekibira; nga waliwo ekkubo eriyitamu naye nga ndowooza kino kitundu ekikuumwamu ebisolo eby'omu nsiko.

Ekifaananyi kiraga kazannyirizi ono ali mu kubaka ebintu bino eby'enjawulo ku muzannyo guno, ayolesa ekitone kye ky'alinawo okubeera nga yandiba nga n'era akifunamu ensimbi ate asanyusa n'abalabi ababeerawo mu budde buno.

Ekifaananyi kiraga ekika ky'omusawo ali mu kufumita ku mukono gw'omuntu nga ndowooza amugema ekika ky'obulwadde eddagala ly'agenda okuba ng'amukuba. Yeesabise engalo bulungi okwewala okubeera ng'agatta omusaayi ogu gw'omulwadde ono gw'ali mu kugema n'ogugwe mu mubiri.

Ekifaananyi kiraga ekizimbe ekiteeberezebwa okubeera essinzizo nga kiriko akanaala waggulu n'eddaala eryambukayo naye ng'obudde bulaga nti bwa musana. Essinzizo lino, langi eno eraga ndowooza ekika ekimu mu mbeera gye bakkiririzaamu, langi eya kacungwa ono.

Omwami ono asaabaza ensuwa alina gy'aziggya agenda zitwala ndowooza gy'azitunda mu katale. Azisibye ku ggaali n'azinyweza n'emigwa, era nga avuga ku kkubo ery'ettaka gy'agenda ndowooza ke katale gy'agenda okkasanga.

Bano abakyala n'omuwala bali mu kirombe okusinziira bye beetisse mu bbaafu, kika ky'ettaka oba musenyu nti n'ebbali entuumu z'olengera bandiba kwe bayiwa ne bajjuza okubeera nga bafuna bye bafuna okubeera nga bafuna ebyobugagga bye bagenda okubeera nga basasulwa.

Ekifaananyi kiraga ekibira eky'emiti egikuŋŋaanye ku lusozi nga naye tegyasimbibwa kumuukumu. Waliwo ebitundu nga wo kyereerezi nga kya kiragala. Okusinziira mu mbeera yonna, ebintu biraga nti butonde bukuumibwa.

Eno enjuki eri mu kimuli wakati, eri mu kukuŋŋaanya emmere etera okubeera ku bumuli obwo waggulu; n'era erina ekisawo ekyo ekiri ku kugulu kwa ddyo, okwa ddyo okw'emabega okubeera ng'omulimu guno gwanguyirwa okukolebwakokko.

Ekifaananyi kiraga abaana abayimiridde ku nsonga ey'enjawulo ebakuŋŋaanyizza nga waliwo gwe bawuliriza oba gwe balaba naye nga bano abaana bali mu kitundu eky'okubeera nga kiri bbali w'ekibuga. kyandiba bali mu byalo n'okusinziira ku nnyambala gye bafaananiramu ddala, endabirira si y'eri awo ennungi ennyo.

Lino eryato ligobye lyesimbye wano ku mbeera nti si mwalo naye okulinaana olukalu, okubeera nga n'era lisimbiddwa awo ssibe, teritambula naye ng'obudde bwa misana. Mu mbeera yonna, likozesebwa naye essaawa zino abalikozesa tebaliiwo.

Ekifaananyi kiraga enjuki egudde ku kimuli wakati okubeera ng'eriko emmere gy'egenda okutoolako mu mbeera zonna ez'enjawulo esobole okubeera ng'ekola omubisi ogwetaagisibwa ffe abantu ba bulijjo. Mu mbeera mbeera eno, ekimuli kino ky'erimu kirungi.

Omuntu yenna ayambadde ebyambalo bino awanise omuzinga gw'enjuki gwe bakuŋŋaanyizaamu omubisi ne bagukamulamu; n'era enjuki ezimu ziizo mu bbanga zigwetoolodde ng'ate n'era kiraga nti gwo gubadde gubeera nga gukamulwamukko.

Lino dduuka eritundibwamu ebintu ebikozesebwa nga biruke mu mikono eby'enjawulo bye twambula bye twambala ku mibiri gyaffe mu bulago ne ku matu, n'engoye eziwanikiddwa ze twambala ezikoleddwa mu mbeera ez'ennono z'Ekifirika. Neera waliwo maapu gye nnengera eriko ebigambo Uganda naye ng'ewandiikiddwa ng'osobola oggigula n'ogiwanika mu kifo kyonna ky'oyagala.

Ekifaananyi kiraga ente ezisukka mu emu. Ezimu ziyimiridde naye esembayo emabega eri mu kagaayaako ku muddo, ziyimiridde ndowooza emabbali w'ekkubo okusinziira ettaka lino engeri gye lifaananamu. Eryo ekkubo wansi naye eno waggulu waliyokko ku kaddo, ziri awo ku ttale we ziviiridde mu kaseera kano.

Ekifaananyi kiraga ekkubo ndowooza likolebwa okusinziira bwe lifaanana kuliko omwala ebbali amazzi we gatambulira ate oludda luno kuliko ekisenge naye nga tekuliiko nnyo bidduka bitambulirako n'okubeera nti obudde bwa misana naye nga tuludde kuba baliko ebbali w'ekibuga.

Kino ekifo ekizimbe kino kye tulaba ky'ekiggwa ky'abajulizi abaafa ku bakulisitu e Namugongo, ekisabirwamu nga buli ssatu omwezi Ogwomukaaaga buli mwaka. Abantu bano baafiirira eddiiini yaabwe gye bakkiririzaamu.

Zino njuki ziyitiridde okubeera ng'omuwendo teguli gw'emu naye nga zikuŋŋaanidde ku kintu ekizisikirizza okubeera nga ndowooza kuliko kye ziggyako oba kuliko kye ziteekako. Mu mbeera eno, obudde bwo bwa misana.

Abaami babiri bali ku lyato ku nnyanja batunudde okuba bali mu kuvuba n'era omu y'akutte enkasi y'agenda okubeera nga y'asindika eryato eryo. Mu mbeera zonna bano abaami omulimu gwabwe gutunudde okuba gwa buvubi.

Abantu bano bali mu lukuubo olubeera nga waliwo waggulu ebbaati lye basibyewo n'ebintu eby'enjawulo ebisibiddwa ebbali, abalala bakolerawo mu mbiriizi emirimu gyabwe, abalala bwe batambula okuyitamu. Obudde buno bwennyini bukyali bwa misana okubeera nga bakola emirimu gyabwe, ndowooza kayinza okubeera ng'ekitundu kyo okubeera nga kya katale mu ngeri ey'enjawulo.

EKifaananyi kiraga abavubi babiri, bombi bakutte enkasi bali mu kkuba ludda na ludda. Omu ali ku ludda olwa ddyo, omulala lwa kkono. Bali mu nnyanja wakati, era ono akulembedde atunuulira ekifaananyi kye bali mu kkuba naye nga batunudde okuba ng'omulimu gwe bakola neera gwa buvubi.

Tuli mu katale aka bulijjo, ku ssaawa zino batundiramu engoye ez'enjawulo; ebitengi, ensawo, enkoofiira, n'era abantu wano we bajja ne bagula ebintu bino eby'ebyambalo eby'Ekifirika.

Eno ennyumba gye nnengera mu kifaananyi kino etunudde okuba eri mu mbeera enzibu nti ekutte mu mbinabina oba si kyo, na kifulukwa nti temuli muntu abeerawo, okusinziira ku bw'efaanaana tesaanye kubeera nga waliwo omuntu agibeeramu. N'oluggi olumu lwakulwamu lwe luli wano mu maaso ku ddirisa. N'era noolwekyo, okusinziira we wafaanana, walwawo okubeera nga waliwo aliwo, akozesa ennyumba eno.

Ekifaananyi kiraga omuntu emabega eri ajja ayita mu lukuubo olulimu embeera ey'akazikiza naye ng'ate waliwo bye bawanise, ng'oludda lwa bisenge na bisenge naye nga bakoleramu emirimo gyabwe egya bulijjo mu mbeera nti awo kitundu ekyo wo wabikke naye mu maasokokko wakalu neera osobola okubeera ng'oyitawo.

Omukyala ono ali mu kulima mu nnimiro ey'ekirime kye enkumbi ya kika ekya ffooko ndowooza ali mu kusitula okukyusa ettaka naye ng'okusinziira ku bubisi bw'ettaka enkuba yandiba etonnya ne kiragala ono alabika ku kirime alaga nti kirungi kikula bulungi.

Ekifaananyi kiraga ekizimbe, kyandiba maka oba kikozesebwa ebintu eby'enjawulo, ng'omulyango muggule mulimu akatimba amabaati go makaddeko makomerere n'enzimba ya nkola nkadde. Wali ku lubalaza ekiteekeddwawo yandiba efaanana ng'endabirwamu.

Ekifaananyi kiraga abasomi abali mu kibiina. Ssaawa zino essomero lino okusinziira ku kifaananyi, bandiba nga bali mu ssaawa za kusoma, nga tewaliimu musomesa.

Ekifaananyi kiraga abaami babiri bayimiridde, omu ng'ali ku ssimu, omulala atudde naye nga kano dduuka lye baliko. Litunda ebintu bya cakalacakala ow'enjawulo omuntu by'asobola okusangawokko. Naye nga mu byonna, kandiba katale ka bulijjo.

Ekifaananyi kiraga ekibuga ekyazimbibwa mu mbiriizi ya nsozi naye ng'amaato gano agali ku lukalu ku musenyu guno gulaga nti balinaanye amazzi oba ennyanja mu mbeera emu oba endala nga bagukozesa okutambula.

Lino ggana lya nte, liri mu kutambula mu kkubo n'okubeera ng'abala...omulaalo oba abalaalo baazo bazivaako mabega. Bazitwala ndowooza kubeera nga zigenda we zigenda okulya, naye era obudde bukyali bwa misana, okubeera nga zo zimazeeyo ekkubo lyonna ne ziba mu mbeera eno eziziyiza ebidduka byonna ebiyinza okubeera oba abantu abatambulirawo mu kkubo eryo nga mulina zziviira buviizi.

Ekifaananyi kiraga omuntu ali mu kubumba ensuwa ey'ekika eky'enjawulo mu bbumba. Mu mbeera eno yonna guno mulimu ogugasa ogufunisibwamu ssente. Ensuwa zikola ebintu eby'enjawulo: kufumba, kuterekamu bimuli n'ebisigadde ebirala ebisobola okuterekebwamu.